Aanafaalama mbono haa kunu iimeno, iimeno oha yi kunwa muupoto mbono uuluudhe, nongele ya koko iha yi kuthwa mo yika tsikwe, nenge yika landithwe po kwaamboka ye hole oku landa iimeno.

Mombuga ohamu adhika oondundu dhimwe ndhoka hadhi kala kaa kuna nande oshihwa shasha, hadhi kala owala tadhi tanduka dho tadhi yagumuka. Nomombuga ohamu kala mwatoka mwaana nande omwiidhi gwasha.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka oshinene shi vule iinamwenyo iikwawo. Iinamwenyo mbika ohayi adhika momahala ngoka ga gamenwa naatalelipo oha yeya ne moshilongo oku tala iinamwenyo mbyoka yo taya futu oshimaliwa.

Komikulo dhomilonga ohaku adhika uumbautu mboka ha wu kala liko nangele owuna oshimaliwa oho futu nee okambautu ngoye to falwa to ende mefuta nenge kombanda yomulonga ngoye to futu uumbautuboka hawu kala wu liko nongele owuna oshimaliwa oho futu nee okambautu ngoye to falwa to futu oshimaliwa.

Mongaashingeyi aanafaalama iimeni yawo iha yi kunwa we mongalangala yomutenya mevi, ihe oha yi kunwa owala momashina, ngoka haga kala ge li meni lyetungo, noha yi mono oonte oku ziilila koolamba.

Aanafaalama mbono ha ya kunu oomboga dhuushimba, oha ye dhi kunu dhi li momikweyo, dha landulathana, nopokati iha pu kala pena omahala opo dhi koke nawa dhu uve ompepo, no ha dhi tekelwa kominino.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ohadhi tekula dhili muukolo moka hadhi kala dha tulwa dhili muukololo. Omo nee hadhi pewelwa iikulya mono oshowo omeya. Ohadhi kala mo tadhi vala omayi ngoka haga ngoongola gu uka moka kololo kopevi.

Aafaalama mongaashingeyi ohaya kunu owala iimeno yawo momashina ngoka omo hayi kala tayi tekelwa, yo tayi mono oonte dhuuyelele okuziilila koolamba ndhoka dhili momashina moka.

Aanafalama mongashi ngeyi ohakunu iimeno yawo momatala ngoka omanene omaleleka, ohangakala ne gatulwa othayila pombanda otokele dhono hadhidhindi oonte dhetango dhadhenge omafo ngiimeno shinene.

Opu na oondundu dhimwe ndhoka itoo adha ko nande oshihwa shasha kombanda yoondundu hoka, nande omwiidhi gwasha. Oha ku kala owala ku na omamanya, kwa toka oshoka ondundu onkunkutu opo omidhi vule dhi mene mo.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi, etadhi tendila uuyuhwena. Oto adha nee dha langela uuyuhwena wadho piikololo, opo dhi vule dhi uvithe uuyuhwena uupyu.

Moondundu ohamu kala mwatotwa uundjila mono aantu hayeende. Uuna yuuka komailonga nenge yewete oondjila ndhoka dhuukilila oonde, ohaya toto nee uundjila wawo uufupi womoondundu.

Ondunda yoshiwambo oya simanekwa lela ohayi kumbwa noohozi yo ohayi tungwa noodhopi dheloya. Ihayi sitha omuntu uupyu.

Mombuga mono mu na oondundu iha mu adhikwa iihwa oyindji. Pevi lyoondundu oha pu adhikwa omamanya ngoka ga tanduka. Oha mu kala ne mu na oondjila moondundu mono, ndhono hamu ende aantu mboka ha ye ya oku talela po oshilongo. Ohaa kala ne ya tya omathano taa thaneke .

Aantu mbono ha yeya oku talelapo oshilongo shetu tayazi kiilongo yilwe, oye hole okuya moondundu. Ohaya kala nee taya thaaneke oondundu, ohaya yi nee nuutenda wawo, moka haya ka lala melundu.

Mombuga ohamu adhika muna oondundu niihwa oyindji ohamu adhika owala omiti dhoka ominene dhina omakota omanene, opo dhi vule okupungula omeya oshoka mombuga ihamu mono omvula ya gwana.

Mombuga ohamu adhika omahala ngoka omawanawa haga kala ga tungwa ga londa pombanda. Naantu mbono ha yeya oku talelapo oshilongo oye hole okuya komahala hoka yeki yuvithe nawa uuna ya mana omalweendo talelepo gawo.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka shi na othingo onde noongolo oonde. Onduli osho oshinamwenyo shino pevi oha shi ihulu po owala esiku ta shi valwa. Oha shi nana ne aatalelipo oku za kondje yiilongo

Aanafalama mbono haya kunu oomboga dhawo ,dhuushimba ohaye dhi kunu wala momatala ngono omaleleka haga kala gena oothayila pombanda, dhono hadhi dhindi oonte dhetango dha dhenge omafo giimeno shinene.

Aanafalama mbono yena uundama woohi, oohi dhawo ohayedhi tekulile muundama moka, hayedhi tulilemo omeya, tayedhi tulilemo wo iikulya, opo dhivule okukoka, dho dhivule okuvala.

Mombunga oha mwadhika owala ondundu dhimwe onde dhimwe ofupi, oha mwadhika mwatoka to muna owala uumwidhi ushona, nuuhwa mboka hawukala wakweshuka omafo inawunzinza nande.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omashina okuteya iilikolomwa yawo mbyoka ya kuna, omashina ngono ohaga longo kolusheno ohaga longo ta geendelele muule wethimbo efupi olya mana nale okuteyako iilikolomwa.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu dhimwe oonde nadhimwe oofupi, ohamu adhikwa woo iihwa mbyoka hayi adhikwa yamenamo, naatalelipo oyehole okuya okweenda mombuga.

Opuna omahala ngoka omawanawa haga kala gatungwa pooha dhoondundu. Ohapu kala puna omiti ndhoka omileleka dha kunwa pooha nohapu kala tapu monika nawa lela.

Aanafalama mboka haya tekula oohi tango ohaya fulu iilambo nomiilambo mono ohaya tulamo othayila. Etaya tulamo ihe omeya nokombanda yuundama wawo woohi ohaya tulako onete yoku keelela oohi dha yakulwe mo koondhila.

Ombuga ohamu adhika oondjila ndhoka hadhi ende mboka hayeya oku talelapo oshilongo. Aantu ohaya ende moondjila moka yatya omathano taya thaneke oondundu.

Onduli osho shimwe shominamwenyo shono hashi nana atalelipo okuza kondje yiilongo .Onduli oyina othingo onde noshowo oongolo onde nohayi nu omeya ya paganyaneka oongolo.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna okuheya nokugongela omwiidhi gwawo. Ihe ohaya longitha owala omashina ngoka haga heya omwiidhi, go taga gongele omwiidhi ngoka mongonga.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ohaya ningi omatala ngoka haya kambeke kombanda yuundama wawo woohi. Opo oohi dhawo dhikale dhili momeya geli momuzile, dho wo momeya kaamuye iiyagaya.

Aatalelipo mbono ha yeya moshilongo shetu ohaya kala yena uutenda mbono haya kadhika komahala hono haya kalala, oha yayi ne yena iikulya yayo nomeya oshowo iiyenditho yawo.

Aanafalama ohamunu oongombe dhono dhombalamana dhono dhomalwala omatokele nomaludhe, oongombe dhino ohadhi munwa molwa sho oha dhizi omahini ongendji.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ohaya landa uundama wawo wokutekulila oohi. Mondama ohamu kala tamu tulwa omeya taga endele mominino noshowo hamu tutulwa wo iikulya.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shina othingo onde noongolo oonde. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu.

Opuna uudhila mbono wuna omalwala gafa iiti yakukuta, nokadhila hono ngele owadha kalonda komuti itoka dhimbulula nande ototi owala iiti yomuti.

Aanafaalama mongashingeyi oha ya longitha, omashina goku kuna iimeno mbyo ha yi kunwa meni lyetungo, iha yi kunwa mongalangala yomutenya, ihe iimeno mbino oha yi mono oonte oku zilila koolamba.

Aantu mboka yathanga uuzilo ohaya fumvikwa pehala lyiikaleka mpono hakutiwa opomawendo nohapu tulwa edhidhiliko lyashangwa edhina lye.

Aanafalama mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo pevi ihe ohaya kunu momashina nohayi kala tayi mono oonte oku ziilila moolamba dhoka dhili meshina.

Komunkulofuta ohaku adhika oondhila ndhoka haku tiwa Ookakwaya . Ohadhi kala ne dhili komunkulofuta tadhi kongo uupethipethi wadho , dho tadhi tuka kombanda yomeya dhimwe tadhi ya kula oohi momeya.

Aanafalama mboka yokutekula oohi ohaya ningi uundama wawo woohi mosamende. Uundama mbono ohamu tulwa oohi dho tadhi tulilwa mo iikulya dhivule okukoka nokuvala.

Aanafalama mboka yena undama woku tekula oohi otwadha ihe tayopaleke omeya ngoka geli muundama wawo taya kuthamo omeya ngoka ganyata yo tayatulamo ngoka gayela opo oohi dhikale dhina uundjolowele.

Onkanga osho shimwe shomiikwamawawa mbyoka hayi adhika mokuti oshowo momagumbo. Onkanga oyina uutotono uutokele nuuluudhe. Onkanga ohayi tondoka. Ohadhi shokola mo nee iilya momapya.

Aantu mboka yena ohokwe yokutekula oohi ,ohaya ka landa uundama wawo wokutekulila oohi ihe kositola. Taya tula mo omeya yo, taya tula mo oohi dhawo, taye dhi tulile mo woo iikulya.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longowe nuudhigu oku pulula ofalama dhawo, ohaya longitha owala omambakumbaku oku pulula mofalama dhawo oshoka ohaga pulula taga endelele nomatemo ngoka haga kala ganana.

Opuna aantu mboka yii longela okutsutsa omeya ngele ogena uundjolowele omeya ohaga kalacihe taga endithwa muutenga taga tulwa mo kominino taga yivmokatenga ka landulako taga talikwa ngele otaga vulu ngaa okulongithwa.

Mefuta oha mu adhikwa oohi dhomaludhi ogendji. Oohi oha dhi ende ne dhilandula dhininga okandumba. Nongele omeya omayelele oho kala we dhi talela momeya.

Aantu mboka ye na uunongo wokulonga nomeya ohaya kala taya tutsu omeya taya tala ngele ogena oombahiteli nongele otaga vulu ngaa okunuwa kaantu e taya kala ye na uundjolowele.

Opu na omahala ngono mu na iihwa iishona mu na oondundu oonene naandhoka oonshona, nopokati koondundu mpono oha pu kala pu na esilu mono hamu tondoka omeya, ngele omvula ya loko.

Moshiwambo omu na ehala ndyono ha li ithanwa taku tiwa oshini. Poshini opo hapu tsilwa iilya, ohapu adhikwa ne oshini sha fililwa mevi, omihi, osho wo oluhwati lwoku kombelela.

Aanafalama mbono yena uundama woohi ohaya kwata mo oohi dhawo ndhoka oonene opo ya vule yeke dhi landithe nenge yaka lye momagumbo naakwanezimo yawo ya dhengepo Nakayidhi kaalwenya.

Mokuti oha mwadhika omiti odhindji dhili omaludhi nomaludhi omiti dhimwe omile nadhimwe omifupi, oha mwadhika wo uudhiya mboka wuna omeya.

Oshimbombo shuusila womahangu oshili sha simanekwa lela. Aantu oye hole okushilya nekaka, uuna omuntu ta yi molweendo lwondjila nenge ha shi liwa noshigali shoka sha ningwa momakunde ga simanekwa lela. Aantu oye hole okushilya nekaka uuna omuntu ta yi mondjila, nenge ta shi li wa nomakuna gokalunya.

Aanafaalama oyeli haamunu oongombe dhoka dhoombalamana dhoka dhomayala omatokele nomaluudhe. Oongombe dhono ohandhi muninwa molwaasho ohadhi gandja omahini ogendji.

Aanafalama mongashi ngeyi ihalongowe iihuna mokugula ongwena ohalongitha owala omambakumbaku ngono hangakala ganana omatemo tagafulu nokugongela ongwena mongonga.

Aanafalama mboka yena uundama woku tekula oohi ohayeya kumwe eta ya itulilemo omayele , oto adha nduno yathikama koha dhundama taya itulilemo yo taya ikundaneke nkene yena okutekula oohi dhawo.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, ohaya landa uundama woku tekulila oohi. Muundama mono ohaya tula mo omeya taya longitha ominino, oohi opo dhi vule okukala mo dhina omwenyo. Ohadhi tulilwa mo woo iikulya.

Aanafaalama mbono ye na uundama woohi oto adha ne ye li muundama wawo moka, taya kwata mo oohi dhawo, opo ya vule yeke dhi landithe po, nande ya lye naakwanezimo yawo.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi oto adha nee yeli muundama wawo taya kwatwa mo uuhi wawo mboka uushona, taya tala ngele uuhi wawo mbono owu na ngaa uundjolowele nongele momeya omwa yela nawa.

Aanafalama mongashi ngeyi oyeli halongitha omashina ngoka gokolusheno oku teyako iilikolomwa yawo omashina ngono oha galongo tagendelele lela nomule wethimbo efupi ogamana nale

Metosha meshala moka hamu adhika iiyamakuti mbwoka ya gamenwa ngaashi ondjamba, ohadhi tsakanene pokandombe hono komeya opo dhikanwe omeya.

Mombuga ohamu adhika muna oondundu. Moondundu ihamu kala muna iihwa oyindji, ohamu kala owala muna omwiidhi omushona oshoka ihamu mono omuloka gwomvula pethimbo.

Uundama mono hamu tekulilwa oohi ohawu kala watungwa nosamende nomeya ohaga yi mo nee taga ziilile mominino. Naantu otwaadha nee yeya ko etaya kala yathikama taya tala nkene dhili momeya, nomeya nkene geli.

Opuna ominino dhono hadhi kala dhatya oombululu odho hadhi tekele iimeno. Ominino ndhono ohadhi kala ne dha tondoka pomakota giimeno.

Aanafalama mbono hatekula oohii ohakwata uuhi mboka uushona , uuhi mbono ohawutulwa ne miiyaha maka opo yuvule oku koka, nongele owakoko kashona oha wukumbilwa ne momadhiya moka omo wutekulilwe.

Oohi ndhoka dho makende uuna dha koko ohadhi kala oonene naanafalama oha yedhi kwata mo ne opo ya vule ya kalye komalukalwa gawo nenge yedhi landithe yi imonene mo iisimpo yo yi kwathe moonkalamwenyo dhawo.

Aanafalama mboka haya ningi uundama woohi oto adha yeli puundama wawo taya kuthamoo iiyagaya mbyoka yagwilamo opo omeya ga kale gayela oohi kadhi kwatelwemo nande okomikithi dhasha.

Aanafalama oyeli haya munu oongombe dhoka dhina omalwaala omatokele nomaluudhe oongombe dhono odhili hadhi muninwa molwa omahini .

Uuna omuntu wuli mondhila etotala pevi iinima ayihe ohayi kala unene yithike pamwe, nomakango gomeya ohaga kala gatoka oshowo iipale. Mpoka puna omiti niihwa ohapu kala pwaziza.

Aanafalama ohaya longitha ominino mongashingeyi oku tekela iikunino yawo. Ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhatya uumbululu mbono hawu kala tawu ziya omeya.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna, okutekela iimeno yawo ihe ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala, dhatondoka moofola moka hadhi kala dhina uumbuthulu mboka hawu piti omeya.

Mombuga yaNamibia ohamu adhikwa oshimeno shono haku tiwa oWelwitchia Mirabis. Oshimeno shino oshili shasimana oshoka ohashi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo, nohashi kala uule wethimbo ele inaashi mona nando omeya.

Monale uuhili okwali hawu adhika wamena piintuntu , oshowo piiyanda nowali hawu liwa kaakuluntu. Mongashingeyi ohawu kunwa pamukalo ngono gwokukuna kombanda yoonayilona.

Aatalelipo mbono haye ya moshilongo shetu ohaya pewa oohauto ndhoka dhokweenda aatalelipo nohaya futu nee. Ohaya ende nee yeli moondundu yatya omafano taya thaaneke oondundu.

Aanafaalama mboka yena oondama woku tekulila oohi ohaa kuthamo omeya ngoka galuudha muundama wawo taa tulamo omeya ngoka gayela opo oohi dhikale dhina uundjolowele dhaakwatelwemo nando oko mikithi.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha owala omashina oku teya iilikolomwa yawo ngaashi olwiishi oshowo uusila mbono hawu ningi omakoloni naambono hawu ningi uusila woku teleka oomboloto.

Aanafalama mongashingeyi ohaya kunu iimeno mbyono hayi kala yeendjelela kiitenda ngaashi omatama. Omatama ngele ogapi nee ganingi omatiligane ohaga kuthwa ko gakalandithwe, opo yi imonene mo iiyemo yomoondjato dhawo.

Aanafaalama mbono ye na iikuku yo ku yekula oondjuhwa, oondjuhwa dhawo oha dhi kala dhili kiikuku hono ha dhi pelwa iikulya nomeya. Oha dhi kala dhili mumwe, oshoka oha dhi kala odhindji lela.

Aanafalama mongashi ngeyi iha longowe nudhingu oku heya ongwena nomwidhi, ihe ohalongitha owala omashina ngoka hagaheya go tanga gongele ongwena mongonga yo oyivule yikalandithwepo pethimbo lyokwenye.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ohaya tekula oohi dhomaludhi ogendji opuna ndhoka oontokele naandhoka dhina uutotono uutokele.

Uudhila owo wumwe wo meshito mboka, wu na onawawa. Uudhila oha wu kala ne ta wu tuka. Wumwe oha wu tuka muule, na wumwe oha wu tuka puupepi, nongele wa mono omuntu, oha wu tuka po.

Opuna omahala gamwe ngono haga kala ga tungwa geli mombuga moka muna iihwa. Ohaga kala ga tungwa ga londa pombada naantu mbono ha ye ya oku talela po oshilongo oha ya yi komahala hoka ngele yazi momalweendo ya talele po.

Opuna omahala gamwe ngono haga kala ga tungwa geli mokati kiihwa. Omahala ngono ohaga kala puuwanawa pwa ziza puna ongwena. Ohapu kalawo puna iipundi yoku kuuntumba oshowo omuzile ngono hagu kala gwa talala nawa.

Aanafalama mboka yena undama woku tekula oohi otwadha ihe yeli muundama moka yazala okotse taya umbile oohi dhawo iikulya opo dhivule oku vala dhikoke dho dhi koke.

Mombuga ohamu adhikwa omamanya oshowo oondundu, ohamu adhikwa wo umwiidhi uushona nuushwa peyaka naapeyaka, uuhwa mbuka ihawu kala wuna omafo oshoka mombuga ihapu piti ethimbo ele opo mulokwe.

Omahala ngono omanawa ngoka haga kala gatungwa mofuka, omahala ngono ohapu kala pena ongwena ya ziza nawa nomiti dhilipo nawa nuupundi woku kutumba nande owulipo otokala wu uvite ombili

Omahala gamwe ngono haga kala ga tungwa geli mooha dhomiti. Omahala ngano ohaga tungwa ga yeluka po pevi kashona opo nande eyoka itali vulu okuya mo mehala moka yo aantu ya gamenwe kiilyani noki kokayi.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu okuheya omwiidhi, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo gayooloka. Omambakumbaku ngono haga heya nokugongela ongwena mongonga.

Aanafalama mbono yena uundama wokutekulila oohi, kombanda yuundama wawo ohaya tula ko oonete opo yakeelele iiyagaya yaaye momeya goohi, oshowo oohi dhaa yakulwe mo komakodhi.

Opuna omahala gamwe ngono haga tungwa mombuga naatalelipo yamwe oko haya lala komahala hoka uuna ya mana omalweendo talelipo gawo.

Ondjamba oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo miikwayo. Ondjamba oyina omukati omule ngoka hagu longitha okunwa omeya. Oyina wo omakutsi ga pakalala, nomakondo ngono omanene haga ithanwa taku ti wa omatende.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu nande okupulula nokulonga moofaalama dhawo. Oshoka opuna omambakumbaku gena omatemo gayooloka, opuna ngono gokupulula momamanya, po puna ngono gokupulula mongwena, po opuna ngono gokupulula mevi epu nenge mevi ekukutu.

Aanafaalama mbono ye na uundama woku tekula oohi, uundama wawo oha wu kala wa tungwa nosamende. Oha wu kala ne wa topolwa pomakati, opo oohi dhi kale dha topolwa , nomuntu oto adha ne te ende pokati kuundama mono tu umbile oohi iikulya.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longithawe oonyala dhawo oku likola iilikolomwa yawo, ohaya longitha omashina. Omashina ngono ohaga longo taga endelele lela.

Oondjuhwa odhi li dha simana. Ohadhi tekulwa dhi li miikuku moka hadhi kala dhi li melandulathano tadhi pelwa mo iikulya osho wo omeya. Oondjuhwa ohadhi tu valele omayi ngono ge na uundjolowele.

Mombuga ohamu adhika oondundu hono haku kala kuna omamanya taga tanduka. Ohaku kala wo kwamena uuhwa uushona nuumwiidhi uushona mpaka naampeyaka. Nuuhwa mbono ohawu kala wakushuka kaawuna omafo.

Aanafalama mbono haya tekula oohi oto adha ihe yeli puundama wawo yatala oohi nkene tadhi iyumbu. Kombanda yuundama ohaku kala kwatulwa oonete, opo oohi kadhi yakulwemo momeya kuudhila.

Aantu ohaya longitha iimaliwa taya landa uundama wawo, woku tekulila oohi, mboka wo masipili omayelele, nohi ngele yi li mo oho kala wala weyi taalela mesipili, sho yi li mo tayi inyenge.

Opuna aantu mbono yaya koosikola dhopaungomba yi ilongela okudhinda omeya. Oto adha ihe taya dhindi omeya yo yatale ngele otaga vulu okunuwa kaantu.

Aanafaalama mbono haa likola iiyimati yawo, oha ye yi tula pooshako, opo yi vule yi kukute, yi liwe ngeenge ya kukuta, nande lwaa yi ka landithwe po, yi imonene iimaliwa.

Onkoshi oyo shinime sha wakemba. Onkoshi oyo mwene gwokuti. Iha yi li oshinamwenyo shi isila, oha yi li owala oshinamwenyo shoka opo ye shi dhipaga, nongele oyu ulu mpoka, evi oli na oku kakama.

Oshimbombo shoka shOmahangu oshili sha simanekwa lela kAaawambo nohashi telekwa ne etashi tulwa melilo. Elilo ohali kala lya tungwa moombale oshowo omapi, elilo olyili lya simanekwa lela.

Oondundu odho dhinwe dhomoonzo ndhoka hadhi nana aatalelipo, okuza kondje yiilongo ta ye ya oku tala oshilongo shetu. Naatalelipo oha ya futu ne oshimaliwa. Oshimaliwa shika oha shi yambulapo eliko lyoshilongo shetu.

Aanafaalama mbono yoohi ohaa tekula oohi dhawo muundama moka hayedhi tulilemo omeya ngoka gayela nawa opo dhikale dhina uundjolowele. Dho tayedhi tulilemi iikulya dhi vule okukoka noshowo okuvala.

Aanafaalama mbono ha ya kunu iimeno yawo, oha ye yi kunu muunayilonga mboka uuludhe, nongele ya koko iimeno yawo oha ye yi landithapo.

Aanafaalama oye li haa longitha omambakumbaku oku pulula moofaalama dhawo, osho wo momapya gawo oshoka oha ga endelele, noha ga pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi.

Opuna aantu mboka yena oofalama dhokutekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nee dhatulwa kiikuku oko nee hadhi kala tadhi pelwa iikulya nomeya dho tadhi vala omayi ngono hadhi langele, dho tadhi tendula uuyuhwena.

Mombuga ohamu kala muna oondundu, nethimbo limwe koondundu hono ohaku kala kwa mena omiti. Nomidhi dhomiti sho tadhi ithinaneke pokati komamanya ohadhi tandula omamanya.

Opuna omahala ngoka omawanawa haga adhika moondundu dhomamanya. Ohapu adhika omwiidhi gwaziza nawa gwongwena oshowo uundama wokuyoga uuna omuntu uuvite uupyu.

Aanafaalama ohaya tungu uundama woohi mboka hawu kala wa tungwa moosamende noohi ohadhi pewelwa mo iikulya. Oohi ohadhi kala mo nee dhili mo tadhi nuka.

Aanafaalama mongashingeyi iha ya longo we nuudhigu oku teya ko iililkolomwa yawo, ohaa longitha owala omashina ngono haga longo kolusheno. Omashina ngono oha ga longo taga endelele lela .

Aanafalama mbono yena uundama woku tekula oohi ohaya kutha onete etaya kwata mo oohi dhawo opo ya vule ya kalye nenge ya kalandithe yimonene mo iiyemo yikwathe monkalamwenyo dhawo.

Namibia ohakala nesiku ndyoka hiithana kutya esiku lyomuthigululwakalo. Esiku ndyoka aantu ohaya kala yazala oondhelela naasamane ohaya kala yazala omagala ngoka goondjeke.

Opu na aanafaalama yamwe mbono haa kwata oohi dhawo, ndhoka dhomankende. Oohi ndhono odho dhimwe oontoye, dhi na onyama ontokele. Ohaa ka lya ne komagumbo gawo, dhimwe ta ya landitha.

Aanafaalama mongashingeyi ihaa longo we nuudhigu oku tekela iikunino yawo, ohaa longitha owala ominino ndhoka ha dhi kala dha tondoka pomakota giimeno , hadhi kala dhatya uumbuthulu mboko hawu kala tawu ziya omeya gu uka piimeno.

Aanafalama mboka yena undama woohi , ohatekula oohi dhawo dhoka hakala yedhitula mundama oohi dhono ngele dhakoko oha yedhi kwatamo nonete yakalye.

Mongashi ngeyi aanafalama ohakunu owala iimeno yawo momashina moka omo hayi monene iitungithi yoku kokeka ayihe osho wo onte dhetango.

Opuna aantu mbono haya tungu omagumbo gawo komikunkulo dhomilonga, oshoka ohaku kala kwa talala nawa kakuna nande uupyu kehethimbo ombepo otayi pepe owala ontalala.

Oondjuhwa odhili hadhi kala dha tulilwako omalumbete kikuku wadho, notwadha ne onkadhi ndjuhwa yili kolumbete yili pooha nashikondombolo tadhinika komilungu.

Aantu mboka yena uundama wokutekula oohi, oto adha ihe yeli puundama wawo, taya tala kutya oohi dhawo momeya odhili mo dhili ngiini. Ohaya kala ne yalonda puutenda mboka wuli pombanda.

Aanafaalama mboka haatekula oohi ohaa landa uundama wawo woku tekulila oohi. Taatulamo omeya taalongitha ominino yo taa tulamo woo oohi iikulya opo dhivule okukoka noku vala nawa.

Opu na omiti dhimwe ndhoka hadhi kala dha mena dhi na iitayi ya kitakana yi idhiingolioka , hadhi kala dha mena dha mena moluhwa mono hamu kala mwa thita, ndele nomuntu oto vulu oku enda mo, wa tila oku likila mo.

Opuna oondjila ndhoka hadhi kala dheenda pokati koondundu nefuta. Oondjila ndhono ohaku kala kwadhengelwa uupala, opo kukeelelwe oohauto dhaagwile momeya.

Mondundu ohamwadhika uuhwa uushona wamwena paka nampeyaka nohakukala mwatoka oshoka ihamono omuloka gomvula uule wethimbo.